… ƒemea wɔ eke wo agbɔ tsi ɖe woe ta wole woƒe nuwo lɔm. Le tsia me, wole woƒe nuwo lɔm le tsiame zɔ̃m kɔva le teƒe bubu woe yim. Ame gbatã do awu, yelo kple dzɛ̃, kɔ nu dzɛ̃ rɔba ɖe ta. Ame evelia tsɛ do broan kɔ koklozi. Eke mi tsɛ tsɔ nu ɖe ɖe asi. Nyemenya …

Ɖeviewo le enu srɔ̃m, woƒe enufiala ŋke, ele hadzidzi, dzinta, ŋuƒoƒo, ee ele be akɔ nuƒomɔ ɖe nu, ele asrɔ̃ dzinta, ŋu elebe alebe eŋu, aƒo eya srɔ̃ ɖeviɔ le.

Efi tse yevu aɖe va le yiyi, eeeeee. Se woƒe preziden.., woƒe nunɔla yewo ye wole asi nɛ ya wole gbe dom nɛ, wotsɔ aflaga ɖe ayame ekple eyomedzelawoe, edo nu dzɛ̃. Tsɔ nu ʋe da ɖe.

Fi tsɛ, gbãtɔ ke ko ye, evelia mi, kɔvid yevuwɔe ƒe, wole amele le abati me, ɖɔktawɔe le wɔe gbɔ kpɔ. Wodo blu, xaeit, kɔ nu bu ŋkumewɔe. Dɔnɔwɔe mi le abatia me.

…enye fi, kɔdzi ye, woxɔ amewo ɖe abati me, nɛswɔe le wɔe ŋu dzɔm, wole wo gbɔ kpɔm, eɖewɔe mlɔa anyi abe wan, ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, adre enyi, asieke abe ame ewo eɖewɔe, wole tsi do na amewɔe.

Eleeeee., eŋu.., ewɔ abe wova afi ɖe, ya wotɔ ŋu, atiwo ƒoxla wɔe, wole ame le la si fia do awu dze le nu fia, ame ɖewo tse le kpɔ.